Na dog oh, na dog I like pass. I too like dog. I no go even lie. Dog na animal wey get sense, e dey loyal, e sabi show love and e do dey with you gidigba no matter wetin happen. E get reason why de dey call dog man's best friend becos na true talk be dat. Dog no be like some other animals wey go just dey on their own dey form. Once you and dog don bond, e go dey follow you anyhow. If you happy, your dog go dey happy. If you sad, the dog go even know. E gol come near you, dey do like sey, e wan comfort you. Sometimes, e go just lie down near your leg, dey look your face, and you go know sey, the animal get feeling. Another thing wey make me love dog be sey, de dey very smart. If you train your dog well, e go sabi plenty things. E fit know wen pesin dey knock for gate, e go even dey bark to alert you. Some dog go even sabi open door, carry small things go give you, or even dey play catch with ball. No be every animal fit do dat kind thing. Dogs also dey protect their owners well well. If wahala wan show, na dog first go know. De get sharp ear, de dey smell things quick, and de no dey fear. If thief enter compound, dog go raise alarm sharp sharp. So apart from sey dm be companion, de still dey act as security. I still like how dog dey play for, dey playful. If you dey, If you dey tire or you just wan relax, play with your dogs more and you go begin feel better. Some dogs funny die. De fit dey do like say dem be pikin. You go dey laugh tire, de dey reduce stress, and de go make you no too dey lonely. Anoda reason why I prefer dogs na because of how loyal dem be. Even if you no get money, even if you dey broke, dog no go leave you. E no dey reason your status or who you be. As long as you dey treat am well, e go love you unconditionally. No be all animals get dat kind mind. Dogs too sabi show emotion. You go know wen your dog dey happy, angry or even scared. De dey act just like human being sometimes. E dey sweet me wen I reach house and my dog go rush con welcome me. They wag tail, they jump, they lick my hand. Dat joy wey dey give, e no dey duplicate. To wrap am up um, na dog I go always choose. I like dog pas cat, pass parrot, pass rabbit even pass goat self. Dogs dey loyal, de get sense, de dey friendly, they sabi protect and de dey give pesin joy. If you ever own dog before, you miss, If you never own dog before, you miss something. Once you try am, you no go understand wetin, once you go understand wetin i dey talk. Na dog be my real guy. I love cem Scatter.

um To keep a better and meaningful relationship with pipu no be beans oh. E require plenty sense, patience and better attitude. Relationships, whether na friendship, family, love matter or even working relationships no dey just happen like magic. You gat water am like plant. Take care of am and make sure sey, you dey do the right thing. Make i yarn you the correct qualities wey you need to get, if you want make your relationship strong and long-lasting. Number one na communication. The number one quality na better communication. You need sabi talk well and also sabi lis ten. No be sey na only you go dey talk, dey pour your mind. You gat also dey hear wetin the other pesin dey talk. If wahala dey, talk am. If you no happy, talk am with respect. No dey keep things for mind, dey form sey na nothing. Dat nothing fit scatter everything later. Number two, trust. Without trust, relationship go shake like NEPA light during rain. You need to be pesin wey dey trust, wey dey trustworthy and you youself gat trust the other pesin. No dey carry suspicion up and down. If pesin tell you something, try keep am. No dey lie or dey pre ten d. Na trust dey build foundation for every meaningful relationship. Number three, respect. Respect na key. You gat respect pipu no matter their age or level. Even your small pikin or friend deserve respect. No dey use harsh word anyhow. No dey look down on pipu. If you respect pesin, de go feel value and the relationship go dey strong. Respect also means sey, e go pesin space. Understand sey no be everybody dey reason like you. Number four na patience and understanding. Pipu no be robot. They go mess up. They go annoy you. They go do things wey no go sweet you. But you gat get patience. No be every small thing wey happen, you go vex, spoil better relationship. Try understand were pipu dey come from. Sometimes na background, stress or situation make dem act one kind. Calm down first before you react. Number five na forgiveness. If you wan get long lasting relationship, you gat learn how to forgive. Pipu go offend you. You self go offend others. But if una dey hold grudges, wahala no go ever finish. To forgive no mean sey, you go forget everything. But e means sey, you dey choose peace over palaver. No dey carry yesterday matter enter today. The last one wey I get for you na loyalty. Be loyal. If you call pesin your friends, stand by dem. No dey follow talk their matter for back. No dey switch off wen things hard. Loyalty means sey, you go dey true to pesin even wen e no sweet again. Even if na fight, you no go betray dem. Loyalty dey real becos e dey very important for any kind relationship